Itoophiyaa keessatti namoonni aartii afaanota adda addaa irratti hirmaachuun guddina afaana sanaaf gumaacha taasisan hedduutu jiru. Afaan oromoo ta'uu baatuyyuu kan amaariffaa illee akkuma kan afaan oromoo beekamoo fi jaallatamoodha.

Fakkii dallaa manaa kan dhagaan ijaaramee jiruudha. Ulaa mana kanaa irra barjaa gabateen isaa halluu magariisan dibametu jira. Barjaan kun kan waajjira maallaqaa fi walta'insa dinagdee aanaa Giraar Jaarsoo Fiicheeti. Ulaan mana kanaa cufamee jira.

Fakkii xiyyaara samii keessa balali'aa jiruudha. Xiyyaarri kun jala isaatii golollee xixiqqaa ta'an halluu gurraacha qaban qaba. Akkasumallee xiyyaara kana irra halluun alaabaa biyya keenyaa irra jira. Xiyyaarri kun cinaacha isaa irraa waan akka koochoo qaba.

Kopheen gosa garaa garaa qaba. Kopheewwan kunneen waantota irraa hojjetaman irratti hundaa'uudhaan sadarkaan kennameefii gabaadhaaf dhiyaata. Kopheewwan kunnuunis faayidaalee hedduudhaaf oolu. Faayidaan isaas akkuma barteetti ittiin deemuu qofaaf otoo hintaane warreen ispoortii hojjetan filannoo guddaadhaan kan isaaniif ta'u bitatanii itti fayyadamu.

Dhugaatiin kun ammoo dhugaatii aalkoolii of keessaa qabuufi dhugaatii maqaan isaa jaamboo jedhamuun beekamudha. Dhugaatiin kun dhugaatii nama macheessuun beekamudha. Namoonni lama ammoo fuuldura nama dhugaatii dhugaa jiru kanaatti kan argamanidha.

Dhalli namaa bashannanuudhaaf waanta baay'ee gochaa oola. Isaan keessaa taphni bishaan irratti taasifamu isa tokkodha. Keessumaa galaanota irratti yabaloodhaan kan adeemsifamu lubbuu namaatiif yaaddessaa ta'us madda gammachuuti. Yeroo galaana irra imalan rakkoo akkamiitu nu mudachuu danda'a?

Haroowwan tokko tokko kan akka haroo wancii naannoo baay'ee bareedaa ta'e kan jiruu fi manneen jireenyaa yookaan manneen amantaa tokko tokko immoo bishaan walakkaatti kan ijaaramanii argamanidha. Bakki akkanaa akkam akka bareedu adduma.

Namoonni rifeensa sirreessan teessoo maamilli isaanii irra taa'u kan hojjatan isaa dheeraa ta'ee fi sibiilli jala isaa kan ofirra naanna'u qabaachuu qabu. Kunis nama achirra taa'e ajajuuf oola. Teessoon mana keenyaa kan akkami ta'uu qabaa?

Qeerransi bineensa cimaadha. Bineensa kana nama qofa itoo hi taane bineensonni kaanillee baay'ee sodaatu. Sababni isaa fiiganii jalaa bahuun ulfaataadha. Mukan yaabbadhee jalaa baha jechuun waanta yaadamu miti. Sababni isaa muka koruu danda'a waan ta'eef achirrattis namaaf hin oolu.

Paarkiin Itoophiyaa keessatti allaattiiwwanii fi gosoota isaanii hedduu of keessaa qabaachuun beekamaa ta'e tokko paarkii abijata shaallaa jedhamudha. Kan nama dhibu bakka kanatti gosoota allaattiiwwanii gosa hedduutu jira. Kanaaf turistoonni baay'inaan dhufu.

Konkolaataan kun halluun isaa gurraachaa fi kan namoota hedduu biratti jaallatamaa ta'ee gatiin isaallee qaalii ta'edha. Konkolaataan akkanaa yeroo baay'ee namoota maatii tokko keessa jiranii fi akkasumas waajjiraalee garaagaraatiif hojiif ni oolu.

Konkolaataan manaa yeroo baay'ee abbootii qabeenyaatiin bitamee itti fayyadamama. Konkolaataan kun namoota muraasa qofa baachuu kan dandeessu waan ta'eef yeroo baay'ee maatii yookiin abbootii dhimmaa qofa fe'ee itoo deemuu agarra. Saffisa guddaa qabaachuudhaanis beekama.

Yeroo ammaa qarooma addunyaan irra geesse giddu galeeffachuudhaan manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan bakkeewwan hedduutti ijaaramaa jiru. Kunis ta'aa kan jiru mootummaa qofaan itoo hintaane abbootii qabeenyaa dabalateetudha. Carraa kanatti warri fayyadamanis bu'a qabeeyyii ta'aa jiru.

Hiriyummaan miidhagina uumamaa dabala. Kanaaf namoonni sagantaalee adda addaa irratti waliin ta'anii wayyaa aadaa uffatanii yeroo adeeman nama hawwatu. Keessumaa yeroo ayyaana Irreechaa uffata aadaatiin miidhaganii yeroo mul'atan nama gammachiisa. Seenaadhaaf jecha suurri gaafa sana ka'amus baay'ee miidhaga.

Bakka kanatti orgoggeewwan hedduu uffata halluu adii itti uwwifamee jiruudha. Bakka kanatti uffata aadaa baay'eetu gurgurtaaf dhiyaatee jira. Uffatni kunneen mana jalaa fi ala jiru. Akkasumallee naannoo kana namoonni baay'een daandii irra deemaa jiru.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee mana keessa teessee kan jirtu yoo ta'u uffanni isheen uffatte halluu akka adii, keelloo, diimaa fi kanneen biroo of irraa kan qabu dha.

Fakkii utubaa lama wal bira dhaabbatee gidduu isaatti muki waqaramee kan jiru yoo ta'u barreeffama 'Ambaassaaddar Paarkii' jedhutu irratti katabamee jira. Paarkicha keessa biqiloota gosa adda addaa kan hundeen isaanii gurguddaa ta'ee baay'eetu jiru.

Bunni dhugaatii si'eessituu waan ta'eef qofaa kan dhugamu osoo hin taane, tokkummaa fi jaalala namoonni waliif qaban agarsiisuuf kan danfudja. Dubartiin kun buna danfisuuf baattuu cilee irratti eeleen akaa'aa jirti.

Ijaarsa manaa bakka bal'aa qabatee jiruudha. Manni kun mana warshaalee adda addaaf ijaaraniidha. halluun mana kanaa adii yoo ta'u killaan isaa illee shiboo halluu adiin dibameedha. Akkasumallee meeshaa guddaan halluu diimaa qabu mana jala jira.

Manneen amantaa kiristaanaa keessatti kanneen biroo irraa haala adda ta'een waaqeffannaan faarfanna jedhamu kan jiruu fi namoonni faarfatanis gareen ta'uudhaan waltajjii uummata fuuldura dhaabbatanii waaqeffatu. Tokko yoo dura bu'u kaan jalaa qaba.

Gaala kophaa ishee lafa bal'eensa irra fe'amtee dhaabbachaa jirtuudha. Gaalli kun gadi jettee lafa irraa marga gogaa nyaachaa jirti. Naannoon gaalli kun itti argamtu biqiloonni jiidha dhabanii goganii jiru. Akkasumallee lafti gaalli kun irra jirtu naannoo biyyee gurraachaati.

Manni waantota bu'uura jireenyaa dhala namaa ta'an keessa isa baayyee barbaachisaadha. Manni qorri akka nama hin rukkutne kan gargaaruu fi bakka keessa dhokannaa ilma namaati. Bareedinni manaa jireenya namaatiif baayyee barbaachisaadha.

Jaldeessi gosa bineensota bosonaa keessaa tokko ta'ee sanyii dhala namaa waliin kan walitti dhiyeenya qabudha. Keessumaa qaamni isaa gara olii fuula keessaa fi harki isaa kan namaa irraa baay'ee adda mitii

Orgoggeen tokko shurraaba harka gabaabaa ta'e kan halluu cuquliisa qabu uffattee fannifamtee jirti. Gubbaab orgoggee kanaa taara manaa qorqorroon isaa mul'atuudha. Shurraaba kana irra barreeffamni halluu gurraachaa bareedee barreeffamee jira.

Bakka kanatti suuraa konkolaataa miila sadee qabu tokkotu jira. Konkolaataan kun halluu adii fi cuquliisa kan qabu yoo ta'u gololleen isaa xiqqaadha. Naannoo konkolaataa xiqqaa kanaa namoonni muraasni deemaa jiru.

Muka Odaa lafa olka'insa qabu irratti biqilee jiru. Mukti kun damee hedduu kan qabuu fi dagaagee kan jirudha. Odaan gosoota mukeenii biroo irra guddaa kan ta'ee fi baala gurguddaa akkasumas damee hedduu kan qabudha.

Barattoonni gaafa daree barnootaa tokko keessa taa'anii waliin baratan yaadannoo hedduu waliin qabu. Isaanis garee namoota sadii yookiin afurii ta'uun teessoo tokkorra taa'anii waliin baratu. Kan adda godhu yaadannoo baay'ee qabu.

Sibiilli wantoota lama walitti ittiin cufan kan furtuun banamu gosa manaa irratti hundaa'uun guddinni furtuu sanaas garaagarummaa qaba. Keessumaa manneen akka kuusaa wantootaaf kan fayyadamnu baay'ee guddaa fi cimaa kan ta'edha.

dhugaatiin kun ammoo dhugaatii aalkoolii of keessaa hin qabneefi dhugaatii maqaan isaa kookaakkoollaa jedhamuun beekkamudha. kookaakoollaan kun dhugaatii baayyee namatti toluufi dhugaatii jaallatamaadha. dhugaatiin kun kan inni oomishamu waarshaa keessatti.

Addunyaa kana irratti dorgommiiwwan hedduun kan gaggeeffamu yoota'u; isaan keessaa tokko dorgommii Bishkiliitiiti. Dorgommiin kun akka addunyaatti beemamaadha. Namoota dorgommii kana irratti hirmaatan biratti akka bashannanaattis ilaalamaa dorgomama. Warri daawwatus dandeettii jaraa ajaa'ibsiifachaa ilaala.

Akka biyya keenyaatti ayyaana jijjiirraa baraa irratti nyaata gosa adda addaatu qophaa'a. Nyaata kanneen keessaa nyaanni lukkuu irraa hojjetamu baay'ee baramaadha. Lukkuu malees bu'aa lukkuu kan ta'e Buuphaan ishees gaafa sana nyaataaf dhiyaata.

Namni kun uffata dambii tiraafikii uffatee daandii irra dhaabbatee seera tiraafikaa kabachiisaa jira. uffanni dambii inni uffate halluu akka gurraacha, adii fi cuquliisa of keessaa kan qabu yoo ta'u konkolaataan daandii irra jira.

Suupparmaarkeetii kan jedhamu dhaaba gabaa bakka suuqiiwwan daldalaa hedduun bakka guddaa tokko keessatti itti argamanii fi shakkii tokko malee namni meeshaalee bituu fedhe iddoo tokkoo yoo dhabe gara biraatii argatee bitatudha.

Mana amantaa musiliimaa gamoo ta'eedha. Manni amantaa kun danaa adda addaan ijaaramee miidhagee jira. Guutuun mana kanaa waan danaa geengoo fakkaatu qaba. Akkasumallee naannoo mana amantaa kanaa namoonni deemaa jiru.

Tuuta namoota hedduu kan dhimmoota akka daawwannaa fi qorannoo garaa garaaf deeman. Namoonni kunneen bakka tokkotti walitti qabamuun kaan dhaabbatanii kaan ammoo quuphananii suuraa yaadannoof ta'u kan ka'aa jiranidha. Lafa bosona magariisa keessatti ka'aa kan jiranidha.

Yeroo baay'ee biyyoota Afrikaa hedduu dabalatee biyya keenya keessatti illee namoonni bilisaan siyaasa qeequufis ta'ee mootummaa irratti dubbachuuf baay'ee mirga hin qaba. Kunis kan baay'ee nama gaddisiisu namoonni hedduun akka hidhaman godheera.

Manneen daldalaa hedduu keessatti oomishni warshaalee dhiyaatanii kan namni sun gabaaf dhiyeessus meeshaalee saamsamanii qola yookiin waraqaa akkasumas sibiila keessa jiranidha. Addatti immoo meeshaaleen sibiila keessa kaa'aman baay'ee yeroo dheeraaf turu

Feesbuukiin miidiyaa hawaasaa yeroo ammaa tajaajila guddaa kennaa jirudha. Bara kana keessa biyyi maalkeessa oole jedhanii iyyaafachuu irra isuma banatanii keessa ilaaluun aadeffamaa ta'eera. Miidiyaan kun faayidaa qofa itoo hintaane madda oduu sobaas ta'ee uummata dararaa jira.

Oromoon erga afaan isaaf qubee kalaqee booddee, kitaabota kan barreessan baay'ee horachuu danda'eera. Kitaabni Oonnata Geerarsa Oromoo fi kan Biroon, kitaaba nama Misgaanuu Gulummaa jedhamuun barreeffamedha. Kitaabni kun gosa afoolaa qaba jechuudha.

Fakkii muummichi ministeeraa Itiyoopiyaa kan ta'aan Dr. Abiyyi yeroo aartistootaaf beekantii kennaa jiraniidha. Dr. Abiyyi waan akka baataa waraqata ragaa ta'ee harkatti qabatanii, afaan isaanii haguugduun cufatanii aartistii beekamaa Tsaggaayee Dandanaa dubbisaa jiru.

Dhaabbanni televezyiinii Itoophiyaa kan maqaan isaa "ETV" jedhamu loogoo diimaa jalatti bal'aa fi gubbaatti qal'atu akkasumas mataa gararraatti sararoota golboo qaba. Caalaatti kan na ajaa'ibsiisu haala ittiin loogoon dhaabbata kanaa hojjetameedha.

Manneen amantaa kan akka kaatolikii keessatti haalli waaqeffannaa isaanii gosoota kiristaanummaa hedduu irraa baay'ee adda kan ta'ee fi ibsaa gosa adda addaa kan seera amantaa Sanaa keessatti heeyyamamu qabaachuun waaqeffatu.

Laga guddaa asirratti argaa jirra. Lagni kun laga bishaan baayyee of keessaa qabuufi laga baayyee guddaa ta'edha. Lagoonni akkanaa kunneen humna ibsaa maddisiisuuf kan oolaniifi horsiisa qurxummiitifillee kan oolanii dha.

Bakki kun, bakka lafa gammoojjii dhagaaleen babbaqaqoo fi lafti babbaqaqoo bal'aan itti argamuu dha. Namoonni yokin qorattoonni lafaa muraasni bakka kanatti ni mul'atu. Bakki kun, bakka qorannoo fi qo'annoo saayinsawaa gosa garaa garaa dha.

Adurreen gosa beellada manaa keessaa tokko taatee mana keessa nama waliin akkuma saree namatti maxxantee jiraatti. Adurree kan adda taasisu mana keessatti gosoota ilbiisotaa nama rakkisan hedduu nyaachuun kan beekamtudha.

Oyiruu bal'aa keessa gosa kuduraa halluun isaa hin mul'annetu oomishamee jira. Kuduraaleen kunneen mataa isaa baala hedduu kan qabu yoo ta'u tooraan facaafamee jira. Kuduraalee kana gidduu daandiin itti keessa deemaan hafee jira.

Nyaatni gosa garaa garaatu jiru. Isaanis haala adda addaan kan hojjetamnidha. Nyaatni kun gosoota dhaangaa nyaataa keessaa pirootinii jalatti kan ramadamu yoo ta'u, hir'ina coomaa fi zayitaa bakka bu'uu ni danda'a.

Raafuun kun raafuu maraa kan jedhamuudha. raafuun maraa kun nyaanni isaa kan baay'ee namatti toluu fi kan nyaataaf fedhii nyaata namaa kan baanudha. raafuun kun jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa hedduu kan qabuudha.

Oromoon uumaa isaa malkaatti waaqeffata. Irreechi ayyaana beekamaa saba Oromoo yoo ta'u, ayyaanni kun waggaa waggaadhaan kan dhufudha. Uffata aadaa daa'imman isaaniitti uffisanii irreeffannaa ayyaana kanaa kan barsiisanidha. Ayyaana addunyaa irratti beekamaa ta'edha.

Kun namicha hojii qonnaa hojjechaa jiruudha. Namichi kun waanjoodhaan qotiyyoo lama camadee qotiisa qotaa jira. Qotiyyoon inni tokko diimaa burreefi kan biraan immoo adiidha. Lafa dirree meeshaalee qonnaaf oolan fayyadamee qotaa jira.

Dubartoota uffata aadaa bifa garaa garaa qabu uffatanii jiran. Dubartoonni kunneen kabaja guyyaa sabaa fi sab-lammootaa irratti hirmaachaa kan jiranidha. Guyyaan sabaa fi sab-lammootaa lammiilee biyya keenyaan waggaatti yeroo tokko kan kabajamudha.

Barulleen barnoota keessatti iddoo guddaa qaba. Qabeenya barattootaa isa jalqabaati. Barattoonni isa irratti barreessuudhaan beekumsa gabbifatu. Yeroo hunda iyyuu harka isaanii keessaa kan hindhabamne waanta'eef hiriyaa barataati. Kanaaf barattoonni kunuunsa isaatiif jecha Korojoo keessa kaawwatanii deemu. Dhiyeessiin Barullee gabaa keessatti maal fakkaata?

Goofaree filachuun akka aadaa oromootti bakka fuddaa qaba. Keessumaa oromoon karrayyuu Filannaa rifeensaa kanaan baay'ee beekama. Uummanni kun sabboonummaa guddaa waanta qabuuf aadaa isaa itoo hindhiisin har'aan gahachuu danda'eera. Rifeensa isaaniis bifa Odaatiin filatu.

Oromiyaan godinaalee hedduu kan qabdi. Isaan keessaa Godinni Karrayyuu isa tokkodha. Karrayyuun kaaba baha Oromiyaatti argama. Uummanni naannoo kanaas aadaa isaa kan jaalatudha. Uffata aadaa isaanii uffatanii jiruu isaanii bifa Adii qabu uffatanii jiruu isaanii gaggeeffatu. Sabboonummaa isaanii akkamitti ilaalta?

Daddabarsa Humna ibsaa. Daddabarsi humna ibsaa meeshaa elektirooniksi ta'ee humna ibsaa kan daddabarsuun gara biraa irraa fuudhee gara biraa kan geessu dha. Innis muka ibsaa baayyeetu as irratti argamaa jira.

Gosoota uffataa nuti uffannu keessaa tokko kan ta'e gosoota adda addaa akkasumas halluu nuti barbaadnu hundaan argachuu dandeenya. Namoonni uffannaa kan jaallatan tokko tokko halluu kaan immoo bal'ina huccuu sanaatiini

Yeroo ammaa kana dibanni gosa adda addaa warshaalee hedduu irraa bahaa jira. Baay'inni gosootaa hedduu ta'uun isaa immoo fayyadamtoonni filannoo garaa garaa akka qabaatan taasisuu danda'eera. Dibatoonni kunneen yeroo ammaa bifa biiffaatiinis dhiyaachuu jalqabeera.

Fakkiin kun meeshaa aadaa ta'ee kan mataan isaa walakkaa geengoo kan ta'eedha. Meeshaan kun namoota durii akka teessumaatti tajaajilaa ture. Meeshaan kun muka irraa kan hojjetamu yemmuu ta'u goda hambaalee seenaa keessatti argama.

Magaalaa keessatti jiraattonni waanta isaaniif barbaachisu haaluma salphaadhaan bakka tokkoo argatu. fakkeenyaaf oomishoota kan akka dibata qaamaafi rifeensaa argachuun salphaadha. Warri gurguranis maamila isaaniitiif hundayyuu bakka tokkotti dhiyeessuudhaan filannoo hedduun akka jiraatu taasisu.

Wanti nuti suuraa kana irraa arginu gosa teessoo miidhaganii tolfaman kan nama tokko qabatan garuu baay'inni isaanii lama kan ta'e bifa baay'ee bareedaa ta'een kan kalaqaman argina, duuba isaanii halluu bifa booratu dibameera.

Makiinaan huccuu hodhu magaalota hedduu keessatti baay'inaan argama. Makiinaan kun dhala namaa wajjin hariiroo gaarii waan qabuuf kan addaan bahuu danda'an miti. Sababni isaas namni uffata malee jiraachuun qaanii waan ta'eef hunduu itti fayyadama.

Saamunaa qaamaa haala baay'ee miidhagina qabuun oomishame. Saamunaan kun gosoota biqiltoota magariisaa hedduun kan badhaadhedha. Fayyaa fi qulqullina gogaa qaama namaa baay'ee gaarii kan ta'edha. Jarmoota ijaan hin argamne kan qaama namaa hubanillee ajjeesuuf kan gargaarudha.

Gosa kuduraa keessaa tokko kan ta'e avokaadoo asirratti argaa jirra. Avokaadoon kun nyaataaf kan ooluu fi akkasumas dibata rifeensaatif illee yeroo tokko namoonni baayyeen kan itti fayyadamanidha. Harka namaatu qabatee kan jirudha.

Intalli kun baay'ee kan bareeddu fi baay'ee kan miidhagduudha. Intalli Kun bifti ishee diimtuu kan taateedha. Akkasumallee mataa ishee waan akka moofaa ykn marataan adda ykn mataa ishee jala hidhattee jirti. Intalli kun ijii ishee kuullee kan taheedha.

Baargamoon muka dheeraa kan mana ijaaruuf gargaarudha. Mukti kun biyya Itoophiyaa bara mootummaa Minilik Lammaffaa kan gale yoo ta'u, gabbina lafaa xuuxa jedhamee amanama. Kellaa fi manneen jajjaboo garuu ijaaruu ni danda'a.

Baaqelaan biyya kana keessatti nyaata beekamaadha. Yeroo goge qofa itoo hintaane ennaa asheete irraa kaasee soorratamuu jalqaba. Qonnaan bultoonni isa oomishanis gabaadhaaf dhiyeessuudhaan namoota dharraa baasu. Qaama keenyaafis faayidaa guddaa waanqabuuf ogeessota fayyaatiin akka nyaatamu jajjabeeffama.

Biqiltuun kun kan dafee hin guddanne, baala qoree qabuun kan guutedha. Maqaan isaa kosorruu jedhama. Kosorruun umurii dheeraa kan jiraatu, bara baraan deddeebi'ee biqiltuu margudha. Innis yeroo baay'ee lafa baddaatti argama.

Oomisha gosa midhaan qamadii lafa qonnaa baay'ee bal'aa irratti oomishamee jiru. Qamadiin gosa midhaanii nyaataaf akkasumas galtee warshaa ta'uun daakuu qopheessuuf kan gargaarudha. Kana malees gara biyya alaatti ergamuun galii kan argamsiisudha.

Barsiisaan burqaa barnootaa fi beekumsa dhala namaati. Barsiisaan kun barattoota barsiisuuf gara gabatee gurraachaatti kitaabaa fi boronqii isaa qabatee adeemaa kan jirudha. Innis yaadannoo barattootaaf kennuuf yeroo ta'u, isaan immoo barreeffachuutti jiru.

Gosni kitaabaa afaan oromoo kan mata dureen isaa "Kooticha kota'ame" jedhu qolli kitaaba isaa keelloo, diimaa fi gidduutti immoo waan akka daawwitii keessatti hurrii argamu fakkaata. Kitaabichis kitaaba asoosama qabudha.

Akka amantaa kiristaanaatti yeroo tokko yesus kiristoos waaqayyo ta'ee osoo jiruu bartoota isaa gadi bu'ee miila isaan dhiqee ture. Sababa kanaan namoonni bara kana jiran illee yaadannoo godhachuud miila dhiqu

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kopheeti. Kopheen kun ammoo kophee yeroo baayyee dhiironni kaawwatan yoo taatu kophee gogaa loonii irraa waarshaa keessaatti hojjatamtedha. Baayyee bareeddi.

Adunyaa kanarra amantii garaagaratu jira akkasuma biyya keenya Itoophiyaa keessa illee amantii garaagaratu jira isaan keessaa amantaan kiristaanaa isa tokkodha. mana amantaa kana keessa lubboota amantaa kan jedhaman jiru, haata'u malee kabajni mana amantaa kana keessaa kan nama boonsudha.

Kitaabni afaan oromoo mata dureen isaa "Ate-loon " jedhu qolli isaa halluu gurraacha kan qabuu fi gidduutti immoo nama lama mana keessa jiran fakkaata. Uumamni inni tokko kan nama sodaachisuu fi qal'aa wayiiti.

Bargariin gosa nyaataa kan gatiin isaa qaalii ta'ee fi yeroo ammaa hoteelota gurguddaa keessatti argamudha. Wanti adda Isa godhu immoo keessa isaatti gosoota biqilaa gosa adda addaa dabalatee foon qaba.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa paarkii yaadannoo seenaa Itoophiyaa fi Kooriyaa waliin waraana irratti hariiroo qabaataa turan kan agarsiisudha. Kunis waraanni Itoophiyaa duula waraanaa Kooriyaa ture irratti hirmaatee ture.

Jaarraa kana keessa dubbiin dubartiin beektuu hinqabdu jedhu seenaa ta'ee hafaa jira. Kana irraa kan ka'e yeroo ammaa dubartiin biyya bulchiti. dhaalota barsiifti. Kana malees waanta dur irraa dhorkamaa turte hunda raawwachaa jirti.

Godaansa jechuun adeemsa namni tokko yookaan gareen namootaa hedduun Al takkaatti daangaa biyya tokkoo qaxxaamuruun gara biyyoota birootti godaanuuf taasisanidha. Kan nama jibbisiisu immoo rakkoon Kun namoota aartii Afrikaatti baay'ata.

Nama beellada harree jedhamtu duuba deemee oofaa jiru argina. Namni kun harree kanatti yookaan ammoo geejjiba ammayyaa kanatti meeshaa isaa fe'atee deemaa kan jirudha. Namni kun saalaan nama dubartii taatedha.

Gabatee adii barreeffamni irra jirutu keenyan manaa irra jira. Akkasumallee naannoo gabatee kanaa keenyaan manaa irra waraqaaleen hedduun maxxanfamanii jiru. Qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gabateen sadarkaa isaa eeggatee mana barnootaaf dhiyaachuun barbaachisaadha.

Akka aadaa naannoo tokko tokkootti yoo ilaalle haalli uffannaa shamarranii baay'ee bareedaa, miidhagaa fi bakki jireenya isaanii mataan isaa hawwataadha. Dubaroonni uffannaa halluu hedduu qabu akkasumas qaama isaanii guutuu haguugan akkam bareedu

Magaalaan Finfinnee yeroo ammaa baay'ee hawwattuu ta'aa jirti. Kunis hojii tibba darbe keessa hojjetameen dhugoomuu danda'e. Yeroo waanti akkasii hojjetamu immoo waantonni duraan naannoo sana irra jiran kaafamanii iddoon sun haareffamaa jira.

Namoota baayyatanii dhaabbatanii jiran argaa jirra. Namoonni kunneen ammoo namoota naga eegsiftoota yookaan seera kabachiiftota jedhamuun kan beekkamanidha. Isaanis hiriiraan dhaabbatanii kan jiraniifi alaabaa biyya Itoopiyaa fi naannoo Oromiyaa qabatanii kan jiranidha.

Marqaan gosa nyaataa aadaa oromoo keessaa tokko ta'ee kan midhaan qodaa distii keessatti bilcheessuun qophaa'uu fi gaafa nyaannu immoo dhadhaa itti dabaluun barbaachisaa ta'edha. Nyaadhee beekaa dhugaatti mi'aan isaa namatti tolaa.

Uffata qorraa kan halkan yeroo hirribaa uffatanii rafaniidha. Uffatni kun wal irra tuulamee kan jiru yoo ta'u warri irra keessa jiran wali irra maramanii jiru. Uffatni qorraa kun halluu adda addaan oomishamee dhiyaatee jira.

Rooberti Loowaandoowuski taphataa beekamaa addunyaa kanaa yoo ta'u, dorgommii tapha kubbaa miilaa irratti nama badhaasa geephaa fudhachuun beekamudha. Namni kun addunyaa kana irraa hordoftootaa fi deeggartoota kumaatamaan lakkaa'aman kan qabudha.

Bakka ciisichaa gaarii qabaachuun hirribaa fi boqonnaa qulqulluu dhala namaaf kenna. Sireen kun muka irraa kan tolfamee jiru, uffatni galluun isaa diimaa ta'e kan irra afamee jiru argina. Bal'ina kan qabudha.

Raayyaan ittisa biyyaa wabii nageenya biyyaa fi sabaati. Humni waraana addaa kun konkokaataadhaan shororkeessitoota uummata irraa qolachuuf kan socho'aa jiran yoo ta'u, lubbuu isaanii wareeganii hawaasa isaanii tiksu. Seenaadhaan yaadatamu.

Dhaabbanni iddirii biraan jedhamu maamiltoota isaatii fi namoota haaraan tajaajila baankii isaa akkaa fayyadamaniif badhaasota adda addaa qabatee dhiyaateera. Yeroo namoonni isa fayyadaman innis ni badhaasa. Dhaabbata kanatti hirmaattee beektaa?

Namoota baay'ee uffata halluu alaabaa abba gadaa qabu uffatanii tooraan dhirree bal'aa keessa dhaabbachaa jiraniidha. Namoonni kunneen harka wal qabatanii kan jiran yoo ta'u uffannaan isaanii mudhii olii immoo hallu adii, diimaa fi gurraacha kan qabuudha.

Adunyaa kanarra jiraachuuf dhalli namaa hojii garaagaraa irratti bobba'ee jiruuf jireenya isaa gaggeefata isaan keessaa gaariin harkaa isa tokkodha. Gaariin harkaa osoo maallaqa guddaa itti hin baasiin haala salphaan kan hojjetamu ta'uun isaa adda isa taasisa.

Namoonni kunneen baayyatanii daandii irra deemaa kan jiran yoo ta'u qarqara daandii irra mukkeen baargamoo gurguddoo ta'aan kan jiranidha. Namoonni kunneen uffanni isaan uffatan halluu akka adii, gurraacha, cuquliisaa fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Alaabaan kun alaabaa mootummaa naannoo somaalii yoo ta'u halluu akka magariisa, adii, diimaa fi keelloo kan of irraa qabudha. Alaabaan kun qarqara isaa irraa gaala kan of irraa qabu dha.

Alaaba adda bilisumma oromoo kan ta'e kartaa Itoophiyaa irratti bifa diima, magariisa, fi diimaa ta'een kan argamudha. yeroo baay'ee alaabaan kun mootummaa fi mitii mootummaa biratti baay'ee kan jibbamudha. Alaabaan kun bara meeqa hunda'ee?

Daandii konkolaataa bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een hojjetamee jiru. Daandiin kun lafa biqiltuu mukeen bosona magariisaa kan bitaa fi mirgaan jiran gidduu qaxxaamuree kan deemsisudha. Daandiin bu'uuraalee misoomaa jiran keessaa isa ijoodha.

Xiyyaarri faayidaan isaa inni jalqabaa imalaaf oola. Waanti kun akka addunyaatti hojii irra oolaa kan jiru ta'uudhaan beekama. Xiyyaarri lafa irraa baay'ee olfagaatee waanta deemuuf dhiibbaa lafaa irraa bilisa. Haata'u iyyuu malee yeroo ol fagaatee adeemu duumessaan haguugamee balaa hedduudhaaf saaxilama.

Lukkuun gosa allaattii namatti madaqxee mana jiraattudha. Lukkuu kormaa, haadha handaaqqoo fi wucoolii ishii argaa jirra. Wucoon kan hanqaaquu keessaa baatu yoo ta'u, hanqaaquun immoo kan lukkuu keessaa ba'u dha.

Bishaan kun bishaan tabba irraa kan fincaa'uudha. Bishaan kun bishaan baay'ee guddaa kan taheedha. Bishaan kun faayidaa hedduu dhala namaatiif kenna. Faayidaan kunis ittiin dhiqachuuf, dhugaatii fi hojii addaa addaa ittiin hojjechuuf kan ooluudha. Bishaan kun humna ibsaa maddisiisuuf kan ooludha.

Nama geejjiba aadaa kan taate farda fe'atee kan jirudha. Namni kun saalaan nama dhiira ta'edha. Fardi kun ammoo Farda halluun isaa adii ta'edha. Namichi kun ammoo nama naannoo baadiyyaa lafa namnis mannis hin jirre jirudha.

Gosoonni daabboo kan namoonni bakka adda addaatti hojjatanii fi itti fayyadaman garaagarummaa qabu. Mana keenyatti akka barbaadnetti bareechinee tolfachuu dandeenya. Ta'uu baannaan immoo qarshii qofa malee hoteelatti akka feenetti nuuf qopheessu.

Suuraa atileet Zarfee Wandimaaganyiiti. Atileetiin kun uffata alaabaa Itiyoophiyaa qabu uffattee afaan isheen immoo amartii ishee qabattee fiigaa jirti. Atileetiin kun uffata gabaabaa kan uffata yoo ta'u shurrubbaan ishee gabaabaadha.

Fakkiin mul'atu kun meeshaa dibata rifeensaa baatee jiruudha. Meeshaan kun halluu cuquliisa kan qabu yemmuu ta'u barreeffamni qubee halluu adii qabuun irratti barreeffamee jira. Meeshaan kun qadaadamee lafa irra ciisaa jira.

Mana foonii, mana foonii kanatti foontu gurgurama. Namoonni mana foonii kana keessatti argaaman ammoo foon kana mummuranii namoota barbaadaniif foon kana kennaa kan jiranidha. Isaanis namoota lama ta'anii kan jiranidha.

Siidaan fardaa kan mooticha minilik magaalaa finfinnee naannoo Piyaassaa jedhamutti kan argamuu fi siidaa dhagaa dhaabbatee jiru kanarra namni farda isaa waliin achirra kaa'amee jiru tokko ni jira. Innis bulchaa Itoophiyaa durii ture.

Namoota gurguddoo fi daa'imman baay'ee bakka tokkotti walitti qabamanii suuraa ka'aa jiran. Namoonni kunneen fuula ifaa fi gammachuu guddaadhaan guutamanii kan jiranidha. Suuraan taatee yeroo fi gochaa yeroo darbanii mara kan nama yaadachiisudha.

Bakka kanatti kan arginu suuraa namoota lamaa, dhiira tokkoofi durba tokkoodha. Suuraa kana irraa isheen durbaa rifeensa ishee ofi irra dhangalaastee uffata halluu adii kan abaaboo ofi irraa qabu uffachaa jirti. Maqaan suuraa kanaa Hawwii jedhama.

Konkolaataan fe'insaa yeroo ammaa abbootii qabeenyaa hedduudhaan tajaajilaaf dhiyaachaa jira. Konkolaataan akkasii immoo heddummachuun isaa saffisni sochii diinagdee biyya kanaa akka dabalaa deemu taasisuu danda'eera. Kanaaf ammas konkolaataa akkasii baay'isuun diinagdee keenyaaf baay'ee murteessaadha.

Namoonni rakkoo qaroo qaban yeroo ilaalan meeshaan ijatti godhamuufii ni jira. Innis kilaala jedhamuun beekama. Kilaalli rakkoo qaroo fagoo fii dhiyoo kan furu yeroo ta'u, namoonni ajajatanii hojjechiifachuu ni danda'u.

Qotee bulaan hedduun yeroo ammaa haala oomisha ammayyaa ta'een yeroo qonna irratti bobba'an ni agarra. Isaanis biqilaa kan dhaaban yoo tae', lafa bal'aa irratti madabii qopheessuun yoo hojjatan shakkii malee ni jijjiiramu.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa paarkii yookaan bakka bashannaati . Bakki bashannanaa kun ammoo maqaan isaan " Inxooxoo" parka jedhamuun kan beekkamu yoo ta'u baayyee bareedaa.

Kan amma argaa jirru kun ammoo meeshaa keessa kaawwachuuf kan nu gargaaru pilaastika irraa kan hojjatamu hawaasa keessatti peestaalii jedhamuun kan beekkamudha. Peestaaliin kun halluun isaa keelloo yoo tu'u gurraachas qaba.

Ijoollee daa'imaa baayyinni ishee sadi taatee fi ijoolleen kun ammoo ijoollee dabtara isaanii fi kobbee isaanii qabatanii barreefama barreesaa jiranidha. Ijoolleen kun baayyee kan babbareeddudha. Sadanuummoo ijoollee dubaraa kan taatedha.

Namoonni kun namoota shan ta'anii shubbisa irra kan jiraniidha. Namoonni kun warra hojii aartii hojjechaa kan jiraniidha. Akkasumallee hojiin aartii kun kan nama hawwatuuf kan baay'ee namatti toluudha. Namoota hojii aartii hojjechaa jiran kana keessaa tokko uffannaan isaa adda kan taheedha.

Manneen jireenyaa isaanii keessatti namoonni ogummaa qaban wantoota naannoo jiran walitti fiduun wantoota xixiqqoo dabaluun teessoo miidhagaa hojjatachuu danda'u. Kunis leemmana muka jedhamu irraa teessoo hojjataniin booddee uffata gubbaa isaa buusu.

Kitaabni afaan oromoo kan mata dureen isaa "Ilaalcha oromoo" jedhu qolli isaa halluuwwan hurrii adii kan samii fakkaatuu fi bukkee isaa immoo halluu cuquliisaa akkasumas gidduutti waan sirriitti bareedu odaa qaba.

Hoteela keessatti nyaanni bifa hedduudhaan qophaa'ee nyaatama. Kana irraa kan ka'e namoonni baay'een nyaata manatti hojjetamu caala kan hoteelatti hojjetamee dhaqanii nyaatan filatu. Sababni isaas gosoota fedhan ajajachuu waandanda'aniif filannoo isaanii taasifatu.

Konkolaataan fe'insa uummataa yeroo baay'ee daandii fagoo deemuudhaan beekama. Konkolaataan kun namoota baay'ee yeroo tokkotti baachuu danda'a. Haata'u malee gatii taarifaa hedduu waanta argataniif uummata kana haala gaariidhaan bakka isaan barbaadaniin gahuudhaan beekama.

Fakkii wantoota adda addaa kan gurgurtaaf daandii irra jiraniidha. Wantoota kana keessa kitaabilee adda addaatu jira. Kitaabileen kun halluu adda addaa kan akka diimaa, keelloo, cuquliisa fi magariisa ta'aan of keessaa qaba.

Oomisha soolaarii, soolaariin ifa kennuuf yookaan ammoo bakka elektirikaa bu'uun hojiilee gara garaaf kan nu gargaarudha. Soolaariin kun ifa aduu irraa argatuun ifa , akkasumas tajaajila biroo kan kennu dha.

Uffannaan namoonni muraasni uffatan tokko tokko kan guutummaatti uffatan baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi namni sun dhaabbata wayii bakka bu'ee akka jiru kan mul'isudha. Fakkeenyaaf namni dura bu'aa amantaa ta'e ni uffata.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaati. Meeshaan kun ammoo meeshaa uffata keessatti miicuuf nu gargaaru dha. Maqaan meeshaa kanaa ammoo saafaa jedhamuu kan waammamu dha.

Eelee, gombisaa fi midijjaa akasumas qoraan abidda keessa jiru argaa jirra . eeleen buddeena tolchuuf an nu gargaarudha. buddeen tolchuun baayyinaan biiya Itooiyaa keessatti kan beekkamuufi amma amma ammoo biyyoota ollaas gahaa jira.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaati. Meeshaan kun meeshaa bifa aadaatiin hojjataman yoo ta'an, meeshaaleen kunniin ammoo meeshaalee suphee irraa hojjatamani dha. Isaanis jabanaafi kanneen biroodha.

Fal'aanni akka aadaatti Mukaafi Gaafa Loonii irraa hojjetama. Uummanni keenya dur irraa kaasee meeshaa kanaan fayyadamaa dhufe. Waanta kana kan adda taasisu kan uumamaa ta'uu isaa qofa itoo hintaane daanda'uu tokko malee baroota dheeraa taa'uu danda'uu isaati. Fal'aanni faayidaa akkamiitiif oola?

Dhugaatiin gabaa irratti gurguramu baay'een isaa waantota akka qaruuraa irraa hojjetama. Kana jechuun hayilaandii fa'aatiin gabaadhaaf dhiyaata. Yeroo ammaa kana immoo waantonni pilaastika ta'an qulqullina naannoo faalu jedhamee waanta amanamuuf baay'ee balaaleffamaa jira. Kanaaf dhaabbileen kunneen maloota biraa fayyadamuu qabu jechuudha.

Gabaa namoonni baay'een keessatti argaman. Gabaan bakka namoonni hedduun walitti qabamanii walirraa bitanii fi walitti gurguranidha. Namoonni suuraa kana irraas walitti gurguran fi walirraa bitaa kan jiranidha. Bakka namoonni maallaqaa fi meeshaa yookaan ammoo oomisha biroo itti waljijjiiranidha.

Daa'imman sadarkaa finna irraa eegaluun qulqullina isaanii eegnee guddisuuf want xuraawaa qaama isaanii keessaa bahu ittiin qulqulleessinu ni jira. Kunis daayiparii kan jedhamuuf baay'ee lallaafaa akkasumas yeroo tokko qofaa fayyadamna.

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii buna danfaa jiru cinaa dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u dubartiin takka immoo buna danfisaa jirti. uffanni isaan uffatan halluu akka adii, diimaa, magariisaa fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Leemataan gosa meeshaa mana keessaa kan nyaanni gosti martuu keessa kaa'amu ta'ee garuu addatti kan hojjatame nyaata akka buddeenaa fi daabboo fa'aa keessa kaa'uufi. Nyaata kaan immoo bakka biraa keenya.

Bakka lafa qonnaa bal'aa midhaan halluu magariisaan qabamee jiruudha. Oyiruun kun midhaanni isaa toora galee haalaan miidhagee jira. Akkasumallee mukeen baala magariisaa tokko tokko oyiruu kana keessa jiru. Daandiin wayii midhaan kana gidduu darba.

Gaazexaan madda odeeffannaa amanamaa ta'ee tajaajiluu edda jalqabee bubbuleera. Malli raabsa odeeffannoo kun barreeffamootaafi suuraaleedhaan deeggaramee waanta jiruuf dubbistootatti miira gaarii uumuudhaan fedhii dubbisuu akka qabaataniifis tajaajilaa jira. Kanaaf dhaabbileen baay'een dhimma itti bahachaa jiru.

Bakka kana kan jiru asxaa waajjira tajaajila qormaataa fi gulaallii barnootaati. Asxaan kun halluu gosa afur: diimaa, keelloo, magariisa fi cuquliisa qaba. Akkasumallee barreeffamni qubee afaan Ingilizii fi Amaaraan barreeffamee jira.

Nyaata gosa adda addaa jedhamee kan beekamu yeroo ammaa mana nyaataa hedduu keessatti argama. Nyaanni kun gosoota hedduudhaan qindaa'ee ogeessaan hojjetamee waan dhiyaatuuf filatamaa ta'aa jira. Kun immoo namoota hojii kana hojjetaniif madda galii dabalaa jira.

konkolaataa, konkolaataan kun konkolaataa nama dhuunfaa yookaan maatii tokkko tajaajilun beekamtudha. konkolaataaan kun halluun ishee halluu adii dha. konkolaataan kan biraas fuuldura isaa dhaabbatee kkan jirudha. inni ammoo halluun isaa gurraachadha.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyophiyaa uffattee teessee buna danfisaa kan jirtu yoo ta'u meeshaan isheen buna ittiin buustu halluu adii kan qabudha. Bunni akka madda galii fi dhugaatif kan ooludha.

Mana gurgurtaa gosoota dibata rifeensaa fi qaamaa garaa garaa bakka tokkotti walitti qabamanii jiran. Dibanni qulqullina qaama keenyaaf akkasumas gogaa qaama keenyaa sababa garaa garaan goggoge laaffisuufi bareechuuf kan nu gargaarudha.

Manneen jireenyaa keenya akkasumas bakka hojii keenyaa kamittuu taa'umsa namni irra taa'u jiraachuu qaba. Keessaayyuu teessoon muka irraa hojjatame bakka hojii dhuunfaa keenyaa hojjatannutti maamilli keenya irra taa'u. Mana keenyattis akkasumas.

Konkolaataa fe'umsa meeshaalee karaa irra deemaa jiru argaa jirra. Konkolaataan kun konkolaataa meeshaalee gurguddaa fe'uun bakka tokkoo gara bakka biraatti geessuun kan nu tajaajilaa jirudha. Konkolaatichi halluun isaa halluu keelloodha.

Namoonni uummata karrayyuu gosa oromoo keessaa tokko ta'anii aadaa naannoo isaanii haala uffannaa fi sirna gadaa adda ta'e kan qabanii fi yeroo isaan ayyaanota isaanii kabajan kana miidiyaaleen deemuun jara kana ni waraabu.

Muummicha Ministeera Itoophiyaa Dookter Abiyyi Ahimed, piresidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi barsiiisaa Yuuniversitii Finfinnee Piroofeser Mararaa Guddinaa argina. Namoonni kun qomoodhaan Oromoo yoo ta'an, Sirna bulchiinsa biyyattii irratti argamu.

Barataa yuunivarsiitii ykn barataa kooleejjii jechuun baratoota sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa xummuranii gara mana barumsaa olaanatti kan darbanidha. Barattoonni kun ogummaa garaa garaa argatanii ykn baratannii biyya isaanii fi ofii isaanii kan gargaaranidha.

Akka aadaa sirba uummata oromoo wallootti dhiirrii fi dubarri gamaa gamana dhaabbatanii lama lamaan wal qabatanii sirbu. Dhiirri baay'ee sochii kan hin goonee fi sochii dubartii sanaaf gargaarsa kan taasisudha.

Uummanni hararii aadaa mataa isaanii qabu. Sabni kun aadaa inni qabu keessaa tokko uffannaa isaati. Shaamarran isaanii wayyaa isaaniitiin yeroo kamuu wayyaa isaaniitiin faayamanii deemu. Kun immoo sabboonummaa isaanii mul'isa. Saboonni kaanis aadaa isaanii kana arganii kan ofii akka kunuunfataniif baay'ee barbaachisaadha.

Fakkii meeshaalee manaa akka teessumaatti tajaajilaniidha. Teessumoonni kunneen xiqqqaa fi guddaa kan qaban yoo ta'u halluu adda addaan faayyamanii jiru. Akkasumallee naannoo teessuma kanaa biqiloonni magariisni meeshaa manaa keessaatti kunuunfamaa jiru.

Meeshaan kun, meeshaa rifeensa areedaa ittiin sirreeffachuuf ykn aaddachuuf barbaachisuu dha. Meeshaan elektirooniksii kun sheevarii kan jedhamu yoo ta'u, humna elektirikaa ykn immoo chaarjara fayyadamuun dalaga. Meeshaan kun, faayidaa akka kanaa faa qaba.

Waraana yookaa naga eegsistoota biyyaa meeshaa waraanaa kanneen akka kilaashii fi hidhannoolee biroo hidhatanii deemaa jiraniifi isaan Gidduun ammoo konkolaataan deemaa kan jirudha. Namoonni kunneen uffata seeraa isaanii uffataniit jiru.

Namoota uffaata aadaa isaanii uffaatanii miidhaganii jiranii fi uummanni kun ammoo baayyina illee kan qabanidha. Akkasumas meeshaalee aadaa kanneen akka eeboo, gaachanaafi wantoota biroollee harkatti qabachuun sirbaa kan jirani dha.

Odaan bakka waaqeffannaa, araaraa, wal ga'ii fi boqonnaa uummata Oromooti. Odaan kun damee fi baala hedduu waan qabuuf, lafa midhaan irra faca'ee jiru keessa dhaabbatee jira. Gaaddisni odaa aduu namarraa dhowwa.

Nama buna danfisaa jirtu argaa jirra. Namni kun ammoo nama saalaan dubara taateefi nama uffata aadaa uffattee jirtudha. Mucayyoon kun mana keessa otoo hin taane ala isaa teessee kan jirtudha.

Kopheen dubarri hidhattuu fi kan dhiiraa guutummaatti garaagarummaa guddaa qaba. Dubartoonni waan salphaa kan ulfaatina hin qabne akkasumas kan halluuwwan hedduu of keessaa qabu barbaadu. Addatti immoo kan koomee dheeraa baay'ee jaallatu.

Fakkii hambaa nyaataa irraa nyaatamee minjaala irra taa'aa jiruudha. Hambaan nyaataa kun daabboo fi wantoota akka biddeeniiti. Naannooma sana dhugaatiin alkoolii qaruuraa isaan dhaabbatee jira. Akkasumallee namoonnii baay'een naannoo sana teessuma adii irra taa'aa jirudha.

Kophee baayyee namatti toltuufi yeroo baayyee kophee mana keessa kaawwatamudha. Kopheen kun kan isheen irraa hojjatamte gogaa loonii yookaan gogaa hotiiti. Halluun kophee kanaa ammoo gosa lamadha . Isaanis diimaafi adiidha.

Ogeeyyiin sochii tiraafikaa yeroo hunda bokkaafi aduu itoo hinjedhin daandii irra dhaabbachuudhaan uummata tajaajilaa oolu. Namoonnis ajaja isaanii fudhachuudhaan nageenya isaanii eeggatu. Warreen konkolaachistoonnis balaa tiraafikaa kana akka xiqqeessaniif yeroo hunda jaruma kanaan gorfamu.

Kopheen shamarraniif ta'u akaakuu adda addaatu jira. Isaan keessaa kopheen kun tokko yoo ta'u, koomee ol ka'aa fi bifa shumburii kan qabudha. Dubartoonni kana kaawwatan yeroo baay'ee bashannana qofaafi dha.

Iddoo gabaa kana galteewwan nyaataa gosa garaa garaa kanneen akka timaatima, qaaraa, kaarotii, raafuu, moosee fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Galteewwan nyaataa kunneen qaama namaaf faayidaa guddaa kan qabanidha.

Yeroo ammaa kana dorgommii jireenyaa addunyaa mudachaa jiruun namoonni hedduun hojii guyyaa irra oolaniin alatti galgalas kan itti fufee hojjechaa jiru hedduudha. Waanti kun biyya keenya keessattis akka dirqamaatti ilaalamuudhaan bu'aa guddaan dhufaa jira.

Magaalota gurguddoo keessatti konkolaataan geejjibaa gosti hedduun kan jiranii fi tokko tokko kan nama fe'an yoo ta'an, kaan immoo meeshaalee bakkaa bakkatti geejjibu. Keessumaa konkolaataan fe'iisaa kan namootaaf baay'ee barbaachisaadha.

Maangoon firii mukaa nyaataaf ooludha. Firiin kun faayidaa guddaa fayyaa namaatiif qaba. kana irraa ka'uudhaan biyya kana keessatti bal'inaan oomishama. Oomishni kun cuunfaan isaas waan dhugamuuf fudhatama guddaa qaba. Gabaa alaatiifis ergamuudhaan sharafa alaa argamsiisaa jira.

Fakkii hoomaa waraanaa hiriira galanii deemaa jiraniidha. Hoomaan waraanaa kun kophee gurraacha godhatanii, hojjaa isaaniitti waan adii maratanii, mataa isaaniitti immoo kaabbaa diimaa uffatanii qawwee qabatanii hiriiraan agarsiisa hojjechaa jiru.

Daree barnootaa keessatti baay'inni barattootaa murtaa'aadha. Kana jechuun Reeshoo barataafi barsiisaa giddu galeeffachuudhaan jechuudha. Haata'u malee barattoonni shaamarranii iddoo baay'eetti daree keessatti heddummatanii argamu. Kun immoo jijjiirama aadaa durii dubartiin barachuu hin qabdu jedhu hambisaa jira.

Suuraa bunaa kan haala gaariin firii naqatee jiruudha. Bunni bareedaan kun firiin isaa bilchaatee halluu diimaa godhatee kan jiru yoo ta'u kan hin bilchaatiin immoo halluu magariisa qabu. Bunni kun baala magariisa of irraa qaba.

Nyaatni namoota qarshii isaaniin bitanii nyaachuu barbaadaniif, mana nyaataa dhuunfaatti yookiin hooteelatti isaaniif qophaa'a. Manni nyaataa kun kan nama Yaabsiraa jedhamuuti. Gosoota soorataa maamiltoota isaaf kennuu danda'u beeksisa isaa irra kaa'ee jira.

Daandiin konkolaataa bakkeewwan hedduutti hojjetamaa jiraachuun isaa beekamaadha. Haa ta'u malee yeroo daandichi baafamu qabeenya nama dhuunfaa irra bahuu waan danda'uuuf yeroo baay'ee beenyaa waliin walqabatee komii guddaa kaasuudhaan beekama. Ta'uyyuu faayidaan isaa hunda galeessa waan ta'eef kan itti fayyadama hawwasummaa sanadha.

Fakkiin kun kan nutti mul'isu, suuraa taphattoota kubbaa miilaa biyya keenyaa garee biyyoolessaa qidus goorgisii jedhamu yerootti ini garee faallaa magaalaa Arbaa minchii itti injifatan argina. Gareen garee baayyee cimaa ta'ee fi biyya keenyaa gara fulduraatti wabii ta'uu maludha.

Mi'a qonnaa kan gindiitti ta'uun lafa qotan argina. Meeshaaleen kun qonyee fi maasharaa jedhamuun beekamu. Gindiin isaan malee faayidaa kan hin qabneedha. Lamaan isaanii ogeessa sibiila tumuun kan namaaf dhiyaatanidha.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee faaya hojjechuuf oolan yookiis nu gargaaran keessa isa tokko dha. Isaanis kanneen akka halluuwwan addaa addaa, murtuu fi sibiilota kanneen biroo fa'aati. Isaan hundi isaaniitu bareedina yookaan miidhaginaaf oolu.

Dubartiin kun uffata aadaa naannoo ishii uffattee karaa duubaan of ilaalaa kan jirtudha. Rifeensa dheeraa kan qabdu, uffata ishii harkaan bal'istee kan jirtuu fi fuula ishii faayaan kan miidhagfattee jirtudha.

Akka abbootii amantaa tokkootti namni tokko gaafa du'e reeffa nama Sanaa awwaaluun dura gara mana amantaa sana keessa tajaajiluu fiduun akka inni itti kadhatuu fi wantoota taasifamuu qaban maraa goosisu.

meeshaan kun nyaata gosa garaa garaa kanneen akka killee lukkuu, timaatima, avokaadoo, qullubbii diimaa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. nyaatni kunneen fayyaa fi jabina qaama namaaf baayyee barbaachisoodha.

Magaalota hedduu keessatti dubartoonni hedduun isaanii jireenya gadhee kan nama jibbisiisutti jireenya isaanii gaggeeffachuuf itti seenu. Isaanis qarshiif jedhanii dhiira guyyaa guyyaan waliin jijjiiruun qaama isaanii gurguruun of jiraachisu. Kunimmoo waan safuu cabsedha.

Mana jireenyaa keenya keessatti meeshaaleen ittiin televezyiinii hojjachiifnu kan maqaan isaa riimootii jedhamu ni jira. Innis fageenya irra teenyee akka barbaadnetti sagantaa barbaadnu akka ajajnu nu godha. Kalaqni kun waanuma addaati.

Dhugaatii dhaadhii jedhamuu fi nyaata fal'aanaan nyaataman argina. Dhugaatiin kun dammaa fi farsoo irraa kan hojjetamu yoo ta'u, baay'inaan dhugamnaan nama macheessuu ni danda'a. Meeshaan daadhiin kunneen keessatti argaman biliillee jedhama.

Utubaaleen elektiriikii humna ibsaa bakka tokkoo gara biraatti geessu keessattuu gara bakka ka'umsa isaa yoo ilaalle, baay'ee wal xaxaa fi qaamolee hedduu maqaa kophaa kophaa qaban hedduu of keessaa qaba.

Dhangala'oowwan adda addaa kanneen akka zayitaa fi dibata qaamolee konkolaataa meeshaalee pilaastikaa jaarkaanii jedhaman keessatti kuufamanii yeroof eegamu. Qaamni bitachuu barbaadu gaafa dhufe ni kennamuuf. Shakkii tokko malee kana fayyadamuun gaariidha

Dorgommiin maaraatoonii gaafa dhagahamu maqaan fiigdota Itoophiyaas wajjin ka'a. Kun immoo akkasumatti dhufe itoo hin taane carraaqqii isaan godhaniin bu'aa argame irratti hundaa'eetu. Kanaaf bara baraan maqaan biyya kanaa dhimma kana irratti leellifamaa jiraata.

Oomishni midhaanii hedduminaan kan jiru naannoo baadiyyaa keessa yoo ta'u, namni tokko midhaan baay'isee qotuu yoo barbaade naannoon Kun mijataadha. Garuu namoota baadiyyaa kan nyaataa jiru mala aadaatiin hojjachuu isaaniiti.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun meeshaa kan halluu cuquliisaa fi magariisa qabuu fi lafarra kaa'amee ol dheeraa ta'ee jirudha. Kunis akka waan gubbaan isaa ibsaa ofirraa qabuu fi ifaa jiru agarsiisa.

Akka sadarkaa biyyaatti fiigicha Itoophiyaa guddicha jedhamee waggaa waggaan kan fiigamu ni jira. Inni kunis magaalota keessumaa finfinneetti namoonni fiiguuf fedhii qaban kan akka atileetii fi uummanni nageenya isaaf ni hirmaata.

Kun aasxaa Kilabii Kubbaa Miilaa Magaalaa Naqamteeti. Aasxaan kun qarqara isaatiin sarara furdaa halluu diimaa qabuun kan hojjetameedha. Gidduu isaan immoo maqaafi bara itti hundeeffame, akkasumaf fakkii Odaafi kubbaatu irratti kaafamee jira.

Xaafiin gosa midhaan nyaataa keessaa tokko ta'ee, kan inni itti oomishamu naannoo lafa wal qixxaataa ta'e irratti oomishamuu fi naannoo lafa caffaa'aatti oomishamudha. Xaafiin gosa nyaataa keessaa buddeena tolchuuf fayyada.

Suura armaan olitti argamu irraa wanti mul'atu; midhaan gosa garaagara gurgurtaaf dhiyaatee baay'inaan kan mul'atu yommuu ta'uu kanneen akka quuboofi saayinaa garaagaran illee kan mul'atudha. Garuu gosti midhaan sanaa maal maal fa'idhaa?

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dargaggoo daandii tokko irra sussukaa uffata aadaa oromoo kan walloo uffatanii harkatti immoo ulee shimalaa qabatanii sirbaa fi shubbisaa deemaa jiranidha. Naannoon isaanii bosonaan kan marfamedha.

Kitaabota baay'eetu waa'ee eenyummaa Oromoo irratti barreeffame. Haata'u malee namoonni seenaa kana barreessan yeroo baay'ee dhugaa irraa fagaatanii barreessuudhaan eenyummaa saba kanaa itoo isaan faalanii agarra. kun immoo dhaloonni dhufee darbaan seenaa dogoggoraa duukaa akka bu'u taasisa.

Namni yeroo daandii konkolaataa irra deemu karaa isaaf ajajame qaba. Karaan kunis daandii bitaa qabatanii deemuudha. Malli kunis kan inni fayyadu konkolaataan daandii irratti namatti yeroo dhufu fuuldura ofiitti ilaallachaa akka deemaniif fayyada.

Faayyaalee gosa adda addaatu argama. faayyaaleen kunneen kan akka faaya mormaa, qubaa, harkaa, gurraa fi kan kana fakkaataniidha. Faayyaaleen kunneen danaa fi halluu adda addaa qabu. Akkasumallee baataan qubeelaa qubaa diimaan tokko jira.

Namoota amantaa Ortodoksii lakkoofsaan hedduu ta'an, kan mana amantaa isaanii fuula duratti walitti qabamanii jiran. Uffata halluu adii uffatanii jiru. Alaabaan mana amantaa isaaniis balbala mana amantichaa irraan marfamee hidhamee jira. Ijaarsi mana amantichaas bifa adda ta'een miidhagee kan ijaaramedha.

Namoonni kun namoota mana amantaa keessatti waaqa ykn uumaa isaanii waaqeffachaa kan jiraniidha. Namoonni kun walitti qabamuun sirriitti waaqayyoon kadhachaa kan jiraniidha. Namoonni kun harka isaanii gara waaqayyootti qabuudhaan waaqayyoon faarfachaa ykn waaqayyoon waaqessaa kan jiraniidha.

Magaalota adda addaa keessatti manneen qorichaa bakka adda addaatti kan argamanii fi dhuunfaan immoo kiliinikoota namoota yaalan hedduutu jiru. Kan nama dhibu kiliinikoonni dhuunfaa gatiin namoonni ittiin yaalaman qaalii fi guddaadha.

Ilmoo simbirroo baayyee xiqqoo kan taateefi reefu cuucii taatee guddachaa kan jirtudha. Ilmoon simbirroo dhaabbachaa jirtudha. Halluun imoo simbirroo kanaa ammoo halluu gara keellootti dhiyaatudha. Cuuciin kun lafa biyyoo keessa dhaabbattee kan jirtudha.

Bunni sanyiin isaa abidda irratti akaa'amee danfa. Dubartiin harka ishii halluu dibattee jirtu kun baattuu cilee irratti buna kan akaa'aa jirtu yoo ta'u, jabanaan buna kana danfisuuf qophaa'e ishee bira kan jirudha.

Bakki bashannanaa akkuma sadarkaa isaatti maamila qabatee keessummeessa. Haata'u malee haalli ijaarsa isaa waantota naannoo irraa yemmuu ta'u hawwattummaa bakkichaa baay'ee dabala. Fakkeenyaaf Mukti Soofamee boca garaa garaatiin yeroo hojjetamu baay'ee miidhaga. Dhalli namaa maaliif waantota isa bashannansiisan barbaada?

Addunyaan kun qarooma guddaa argisiisaa jirti. Qarooma ishee kana keessaa mul'istuu kan ta'an haala hojii daandii konkolaataa walxaxaa ta'eeti. Daandiin kun balaa akka hin fidnetti miidhakfamee hojjetama. Waanti kun hawwattummaa magaalaa eeguu keessattis gahee guddaa qaba.

Daa'imman mana kitaabaatti guddisuun qaroominaa fi beekumsa isaanii kan dabaludha. Fedhiin barnootaaf qabanis daran ni guddata. Daa'imni kun kitaaba kam akka dubbistu kan agarsiifachaa kan jirtu yoo ta'u, buusifattee ilaaluu feeti.

Dubartii uffata aadaa naannoo uummata kibbaa uffattee jirtu argaa jirra. Dubartiin kun nama walaayittaa Sooddoo yeroo taatu, uffata miidhagaa faayameeru uffattee daandii irra socho'aa jirti. Rifeensa ishii hidhattee adeemaa jirti.

Yeroo hedduu gaafa bokkaan roobuuf duumessaa'ee dhufe sirriitti hubatte yoo ta'e, samii gubbaatti wanti darbe darbee calaqqisu tokko ni mul'ata. Wanti kunis deemee deemee bakakkaa kan uumuu fi gaafa bu'u nama naasisa.

Namoonni hedduun gurgurtaa oomisha qonnaa kan naannoo dhufan irratti qofaa bobba'uun jireenya isaanii kan gaggeeffatan hedduudha. Isaanis gaafa waa bitan guutummaatti gara qote bulaa dhaquun maamila isaanii irraa bitanii gurguru.

Biyyi Itoophiyaa xiyyaara daandii qilleensaa irratti namoota ogummaa adda addaa qaban barsiistee, leenjistee qacarti. Namoonni kun leenjii isaanii xumuranii, daandii qilleensaa irratti namoota hojjetani dha. Uffata dambii isaanii uffatanii jiru.

Akka aadaa naannoo wallootti namni tokko gaafa nama biraa gargaaree sirba waliin baasan mudhii gaditti uffata aadaa kofoo hin taane ofitti maruun mudhiitti hidhatee, harkaan erga ulee qabatee booddee sirba.

Namni kun gaarii fardaan harkifamu daandii konkolaataa irra oofaa kan jira yoo ta'u meeshaa fe'ee deemaa jira. Gaariin fardaan harkifamu yeroo baayyee ummata gara baadiyaa jirutu itti dhimma kan bahudha.

Kun shamarree uffata aadaa uummattoota kibbaa uffattee jirtuudha. Uffatni ishee irra keessaan diimaa yoo ta'u, jalaan immoo diimaafi adiidha. Harka isheetti faayaa xiqqoo godhattee, morma isheetti immoo fannoo hidhattee jirti.

Bakka dhaabbata baaburaatti manneen haala ammayyaa ta'een ijaaramanii kan namoonni bakka sanatti qacaramanii hojjatan keessa taa'anii hojjatan ni jiru. Manneen akkanaa yoo hubatte galma keessatti wal gahii taasisan qabaachuu qabu.

Mana namoota baay'eetti kuduraaleefi fuduraalee hedduutu bakka tokkotti qabamee filannoo nyaataatiif qophaa'a. Waanti kun nyaachuu qofaafuu itoo hin taane ijaan yeroo ilaalamu iyyuu nama gammachiisa. Nyaanni hedduun bilcheeffamee itoo hin taane dheedhii isaatti faayidaa barbaadamuuf akka oolutu himama.

Dubartoonni akka aadaa oromootti rifeensa isaanii bareechanii yeroo tokko tokko dhahachuun yeroo biraa immoo akka bara ammaa kanatti gadhiisuun kan deemanidha. Akka bareedan yeroo fedhan immoo mormatti callee uffatanii deemu.

Namoonni kun dubartoota kan taahaniidha. Dubartootni kun uffannaa wal fakkaata kan uffatanii kan jiraniidha. Akkasumallee biftii uffannaa isaanii kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee nama hawwatuudha. dubartoota lamaan kana keessaa isheen tokkoo baay'ee kan bareedduudha.

Kun dargaggeessa haala gaariin uffatee karaa ittiin gamoo yaaban irra taa'ee jiruudha. Dargaggeessi kun suufii irra keessaan daalacha ta'eefi jalaan immoo kofoo gurraacha uffatee jiruudha. Kophee gurraacha ka'atee keenyanitti hirkatee taa'ee jira.

Namni naannoo jireenya isaatti lafa bal'aa qabu mooraa isaa dallaa gaariidhaan tokkicha naannessee erga ijaaree booddee mooraa isaa keessatti waan barbaade kan akka dunkaanaas ijaaruu danda'a. Na hubadhuu mooraa bal'aa qabaachuun gaariidha.

Imaltoota daandii qilleensaa Itoophiyaa keessa jiran. Imaltoonni kunneen balallii gara biyya alaa taasisuuf xiyyaara seenanii kan jiranidha. Daandiin qilleensaa gosoota geejjibaa jiran keessaa saffisa guddaa kan qabudha. Biyya keenya irraa gara biyya birootti akkasumas kutaa biyya keenyaa keessatti tajaajila kenna.

Kitaabni afaan oromoo mata dureen isaa "OONNATA" jedhu halluun qola isaa gurraacha, diimaa fi adii waliin makaa yoo ta'u, kitaabichi geerarsa afaan oromoo fi duudhaalee adda addaa waan qabuuf namatti tola.

Sadarkaa waarshaatti gosoonni dhugaatii kan qaruuraa gosa hedduun saamsamanii gurguraman hedduutu jiru. Keessattuu yeroo ammaa kan akka wayinii fi dhugaatiiwwan hedduu gata jabeeyyii ta'an asii bahu. Tokko tokko alkoolii cimaa qabu.

Mana amantaa orthodoksii keessatti namoonni gaafa deeman dhiiras ta'ee dubartiin uffata adii naxalaa jedhamu uffachuuni. Haala adda ta'een immoo ganama ganama hundumtuu gaafa uffatanii deeman dirqama waan ta'e fakkaata. Seera natti fakkaataa

Bosona haala teessuma lafaa tulluu ta'e uwwisee jiru. Bosonni kun lafa tulluu hedduu ofkeessaa qabu irra haguugee kan jirudha. Bosonni bakka jireenya bineensota lubbuu qabeeyyii gosa hedduuti. Qilleensa qulqulluu jireenya lubbuu qabeeyyii maraaf mijataa ta'e kan qabudha.

Itoophiyaa biyya Saba, sabaa fi sablammoota saddeettamii shanii oliiti. Dubartoonni kun uummata biyya Itoophiyaa keessatti argaman yoo ta'u, uffata aadaa mataa isaanii uffatanii jiru. Rifeensa isaanii gadi gadhiisanii kan argamanidha.

Ogeeyyiin fayyaa naannoo jiran haadholii fi daa'imman irratti yeroo hedduu xiyyeeffannoo kennuun hojjachuu qabu. Keessumaa haadholiin yeroo ulfaa kunuunsaa fi eegumsa gahaa talaallii waliin isaan barbaachisa. Kana maraa ogeeyyii kanatu gochuu qaba.

Gosoonni dibataa nuti qaama keenyaaf fayyadamnu hedduun isaanii fuduraalee fi kuduraalee nuti naannootti oomishnu irraa kan argamudha. Isaan keessaa tokko avokaadoo fi biqilaa akka aalgee fakkaatu kan hargisa jedhamuun beekamudha

Sireen teephaa gosoota siree nuti mana keessatti itti fayyadamnu keessaa tokko ta'ee kan gogaa bineeldotaa irraa hojjatamuu fi mukaan makaa ta'edha. Sireen teephaa keessaayyuu bara durii keessa baay'ee beekamaa ture.

Fakkii biqiltuu shimalaa baayyatee jiruudha. Biqiltuun kun halluu magariisa qabaatee walitti gobbatee argamaa jira. Biqiltuu kana keessa saatoo biraan argamaa hin jiru. Akkasumallee naannoo biqilaa shimalaa kanatti mukeen hundeen isaanii qaqal'aa ta'ee argamaa jiru.

Naannolee baadiyyaa keessa jiraachuun yeroo tokko tokko jireenya magaalaa caalaa kan inni namatti tolu yeroo tokko tokko ni jira. Kunis yeroo naannoon baadiyyaa waggaa guutuu magariisaa fi naannoo lalisaa qabudha.

Hoomaan waraanaa biyya sanaaf gaachana ta'eefii tajaajila. Waraana kana bakka tokkotti namoota muuxxannoo yeroo dheeraa qabaniin leenjisuudhaan gara hojiitti bobbaasuun immoo gahee mootummaa biyya bulchuuti. Barnoota edda argatanii booda eebbifamanii gara hojiitti bobbaafamu.

Boqqoolloo oomishuun nyaata dhalli namaa nyaatu duwwaadhaaf itoo hintaane offaan isaa jiidhaatti nyaata looniitiif oola. Gogaa isa warri nyaatanis jiru. kana malees haadholii biratti gogfamee qoraan ta'ee nyaata bilcheessuuf fayyada. Kana malees bakka dallaan haphatetti itti kabanii daheessuuf fayyada.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bakka bareedaa ta'eefi bakka daawwannaa ta'e dha wanta argaa jirru kana kan hojjate harka namaati. Bakki kun biyya keenya Itoopiyaa keessatti argama.

Meeshaa mana keenya keessaafi bakka jirru hundumattuu bishaan itti dhuguuf yookaan ammoo wanta dhangala'oo ta'an itti dhuguuf nu tajaajiludha. Fakkeenyaaf kanneen akka aannanii dhugaatii aalkoolii of keessaa qaban kanneen akka farsoofaa'i.

Lafa bareedina uumaan badhaate akkasumas hojii harka namaatiin bifa surraa fi simboo qabuun miidhagee miira namaa harkisu. Ijaarsa manneen bifa adda ta'een ijaaramanii fi mukkeen magariisa naannoo sanatti argaman qalbii namaa kan harkisanidha.

Lafa kanarratti ammoo wanti argaa jirru kun wantoota yookaa. Mi'eessituufi wantoota nyaataaf nu gargaaranidha. Isaanis kanneen akka qaaraa, raafuufi kanneen biroodha. Gurguramuuf namni gurguru ammoo bira taa'ee kan jiru dha.

Gosooni fuduraalee fi kuduraalee tokko tokko kanneen saamsamuum gabaaf dhiyaatan ni jiru. Isaan keessaa tokko kan ta'e biqilaa diddiimaa fi dhugaatiin gosoonni adda addaa irra hojjatamu kan wayinii jedhamuun beekamudha.

Guyyaan dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa waggaadhaan kabajama. Guyyaan kun hordoftoota amantaa kanaa biratti hawwii guddaadhaan kan eegamudha. Gaafa sana haaluma ennaa inni dhalatee fakkeeffameetu waanti garaa garaa qophaa'ee miira guyyichaa keessa galameetu kabajamaa oola.

Ministeerri muummee Itoophiyaa doktar Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kanatti hojiilee misoomaa kan akka misooma koriidarii fi piroojeektota gurguddoo biyyaa bira darbee waan oomisha qonnaa irratti baay'ee fuulleffatee hojjataa nama jirudha.

Alaabaan kun, alaabaa Gamtaa Awurooppaati. Alaabaan Gamtaa Awurooppaa kun, haalluu cuquliisa irraa kan hojjatame yoo ta'u. asxaalee hedduun gidduu alaabichaatti marfamanii boca geengoo uumanii jiru. Gamtaan Awurooppaa konfedereeshinii biyyata dhiha fi giddu galeessa Awurooppaa hedduu miseensummaan qabatee dha.

Kophee karakasiin kan ol ka'insa qabuu fi dubartoonni biyyoota garaagaraa keessatti argaman keewwannaaf dhimma kan itti bahanidha. karakasiin miidhagina dubartootaa dabaluu fi ittin deemsaaf kan ooludha. haata'u malee yeroo baayyee dhukkubii kaleettif sababa ta'a jedhamee yaadama.

Manneen jireenyaa naannoo baadiyyaa keessaa yoo ilaalle bakka tokko tokkotti manneen hedduun walitti naanna'uun bakka tokko waliin jiraatu. Manneen isaaniis mana citaa hedduu fi kan namatti tolu immoo mooraa isaanii keessa mukkeen hedduutu jira.

namoota sadi uffata aadaa isaanii uffatanii jiraniifi namoota marga jiidhaa qabatanii irreechaaf deemaa jiranidha. irreechu duudhaa oromoo ganamaafi kan yeroo birraa akkasumas yeroo arfaasaa gaggeeffamu dha, yookaan irreefatamuun beekkamu dha.

Ogeessi qonnaa biyya keenyaa keenya keessatti akkasumas biyya kam keessattuu dhimmoota qonnaan wal qabatanii fi oomisha qonnaa kanneen faca'anii lafa jiran deemee galmeessuu dabalataan immoo qaama dhimmi ilaaluuf gabaasa dhiyeessa.

Iddoon kun iddoo itti namoonni taa'anii itti kophee isaanii xaraagatan ykn ammoo qulqulleffataniidha. namoonni kanaan taa'anii kophee miiccataa kan jiraniidha. namoonni lamaa ammoo taa'aanii kopheewwan miicaa ykn qulqulleessaa kan jiraniidha. kophee qulqulleessuun hojii bareedaa humna hin gaafanneedha.

Kopheen gosoota meeshaalee kan namni qaamatti ittiin uffatee balaawwan addatti miila irra gahan kan ittisuuf nu gargaarudha. Yeroo tokko tokko miila bira darbee yoo miilli keenya nagaa ta'ee qaamni biraas fayyaa ta'a.

Barattoota mana barnootaa keessatti argamanii fi barattoonni kun ammoo kutaa barnootaa keessatti argamanii barnoota isaanii barachaa kan jiranidha. Barattoonni kun amma ammoo harka baasuun gaaffii deebisuuf eeyyama barsiisaa isaanii gaafachaa jiru.

Rifeensi shamarrootaa akka hin caccabneef yookiin guddachuuf dibata barbaada. Dibatni kun shamarrootaaf waarshaa keessatti kan hojjetame yoo ta'u, rifeensa isaanii dheeressuuf gahee guddaa kan qabudha. Zayita rifeensaa jedhamuunis kan beekamudha.

Namoota hedduu naannoo lafa balaan konkolaataa mudatee kufee jiruutti walitti qabamanii dhaabachaa jiran. Balaan konkolaataa sababoota rakkoo daandii fi muuxannoo dhabuu akkasumas eeggannaa malee oofuu konkolaachistootaa irraan kan ka'e yeroo baay'ee ni mudata.

Konkolaattonni kunneen, konkolaattota geejiba hawaasaa nama geejibsiisanii dha. Konkolaattonni kunneen, namoota lakkoofsan baay'ee ta'an fe'uu danada'u. Haalluuwwan adii ,cuquliisa fi magariisa dibamanii jiru. Maqaan dhaabbatta konkolaataa kana oomishee maal jedhama? Konkolaataan kun, yeroo jalqabaaf bara kam oomishame?

Suuraa meeshaa bakka daa'imman itti bashannaniidha. Meeshaan kun halluu adda addaa kan akka diimaa, keelloo, magariisa fi adiin dibamee akka manaatti ijaaramee jira. Akkasumallee naannoo meeshaa kanaa biqiloota magariisa adda addaati jira.

Harmee fi mucaa ishee argaa jirra. Akkasumas saawwaa dhaabbatee elmamaa jiru argaa jirra. Saawwa kana elmaa kan jiru ammoo mucaa dhiiraa yoo ta'u mucaan kun saawwa kana jala taa'eet elmaa jira.

Beeksisa jechuun oomisha dhaabbata tokkoo yookaan immoo nama dhuunfaa ta'e tokkoof yeroo mallaqaan, nama dhageettii qabu bitatanii ittiin beeksifatanidha. Beeksisni karaalee addaa addaa fayyadamuun haala hawaasa mara bira gahuu danda'uun kan beeksifamudha.

Maatiin yeroo walga'ee mana tokko keessa taa'u; inni kaan buna dhuga, kaan nihaasa'a, kaan immoo bilbila isaa qabatee addunyaa biraa keessaa burraaqa. Kun gaarii ta'ee itoo jiruu bilbilli hariiroo maatiin waliif qabus gadi buusaa jira jedhamee sodaatama.

Fakiin mul'achaa jiru kun suuraa horsiisa loowwanii mana keessatti bakka tokkotti man a kunuunsa isaaniif barbaachisaa ta'e ijaaruudhaan, nyaata gabbisa isaaniif ta'u kennameefii horii ameesa nyaachaa jiranitu toora galee nutti argama.

Namoota hiriiraan dhaabbachaa jiran argaa jirra, namootni kun ammoo namoota loltuu yookaan naga eegsiftoota ta'ani dha. loltuuleen kunniin loltuu biyya ollaa Itoophiyaa an taate lloltuu biyya Sudaanidha. alaabaa baatanii jiru.

Isaan kun Aartist Andu'aalem Gosaafi haadha warraa isaa duraanii Moodelii Qananii Addunyaati. Aartist Andu'aalem weellistoota sirboota Afaan Oromoo yeroo dhihoo keessatti uummata biratti jaallatamummaa argatan keessaa tokko. Albeemotaafi sirboota qeenxee hedduu hojjeteera.

Poolisiin oromiyaa qaama nageenya biyyaa eegsisan keessaa tokko ta'ee, Isaanis kaayyoo mootummaa akkasumas qaama mootummaatiin waan filamaniif naannoo isaaniif eegumsa taasisu. Biyyaaf haa dhaabbatan iyyuu malee naannoo eeguun immoo gahee isaanii Isa guddaadha.

Dhugaatiin kun, maqaan isaa dhugaatii wayinii jedhama. Dhugaatiin kun, firii wayinii irraa kan qopheeffamu yoo ta'u, haalluu diimaa gurraacha kan qabuu dha. Dhugaatiin kun, dhandhama baay'ee mi'aawaa ta'e kan qabuu fi alkoolii qabaachuus qabaachuu dhiisuus danda'a.

Arjoomni dhiigaa gosa hojii tola ooltummaa jedhamu keessaa isa tokko fi hangafaati. Isas kan raawwatan baayyinaan lammiilee jaalala biyya isaanii qabanidha. Arjoomni dhiigaa namoota hir'ina dhiigaan rakkatan du'a irraa isaan oolchuuf hojii hojjetamudha.

Teessuma biiroo dhuunfaatti yookiin biiroo mootummaatti argamuu danda'udha. Namoonni teessuma kana irra taa'an yeroo baay'ee kompiitaraan namoota hojii hojjetanidha. Kompiitarrii fi teessumni socho'uu danda'u kun kutaa dhuunfaa keessa kan jirudha.

Kophee bifti isaa gurraacha ta'e, kan jabinaa fi cimina qabu argaa jirra. Kopheen kun kan warra dhiirotaa yeroo ta'u, warri dubartootaa immoo yeroo poolisii ta'an kaawwachuu kan danda'anidha. Dibata kan barbaadudha.

Finfinneen yeroo ammaa magaalaa teessoo mootummaa taatee tajaajilaa jirtudha. Magaalaan kun akka biyyaatti magaalaa guddoo biyyi kun qabdudha. Haata'u iyyuu malee Oromoofi Finfinneen hariiroo guddaa waliin qabu. Sababni isaas magaalaan kun handhuura naannoo Oromiyaati. Kanaaf yeroo baay'ee gaaffiin abbaa biyyummaa kaafama.

Dubartii faayaan of bareechitee jirtuudha. Dubartiin kun mataa ishee irraa faaya adda addaa kan halluu warqee qabu qabdi. Akkasumallee morma ishee irraa faaya mormaa hallu warqee qabu qabdi. Dubartiin kun uffata halluu diimaa uffachaa jirti.

Fakkiin meeshaa dibata rifeensaa kan ta'ee keessa jiruudha. Meeshaa kana irra suuraan namoota lamaa, dubartii tokkoo fi dhiira tokko jiru. Dubartiin sun rifeensi ishee dheeradha. Meeshaan dibata qabatee jiru kun halluu cuquliisa qaba.

Yeroo vaayirasiin koronaa tamsa'ee weeraree ture sanatti seerri sochii karaa ministeera fayyaa biyyaa akkasumas akka fayyaa addunyaatti bahee ture. Dhibee kanas kan adda isa taasisu kan salphaatti qilleensaan daddarbu ture.

Kun dargaggeessa uffata aadaa Oromoo uffatee weellisaa jiruudha. Dargaggeessi kun uffata aadaa bifa adiifi gurraacha qabu uffatee weellisaa jira. Harka isaatti bokkuu qabatee jira. Duubni isaa bifa adiifi gurraachaan faayamee jira.

Namoonni kunneen namoota siyaasaa yoo ta'aan maqaan isaanii Lammaa Magarsaa mootummaa Oromiyaa duraanii, Jawaar Mohaammed xiinxalaa siyaasaa fi Dr. Abiyi Ahimeed mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa wal cinaa dhaabbatanii kan jiranidha.

Timaatimni gosa oomisha qonnaa kanneen fuduraalee keessatti ramadamanii fi gaafa diimatee gahe immoo baay'ee kan nama hawwatudha. Yeroo tokko tokko immoo timaatima namoonni kan nyaatan dheedhii isaa muranii fayyadamuu danda'u.

Wanti nuti argaa jirru kun ammoo laga lafaan marfamtee jirtudha. Lagni qaama lafaan marfamee jiru ammoo hara jedhamuun kan beekkamu dha. Harri kun bal'inaan hara xiqqaa yoo ta'u lafa magariisaan marfamee jira.

Konkolaataa karaa cinaa dhaabbachaa jirtuu fi konkolaattonni biroo ammoo karaa kana irra deemaa kan jiranidha. Konkolaataan inni karaa cinaa dhaabbatee jiru kun halluun isaa diimaa kan ta'edha. Daddabarsi elektirikaas ni mul'ata.

Fayyisaan Leellisaa atileetota oromoo beekamoo keessaa tokko ta'ee kan dacheen oromiyaa biqilchitedha. Fiigicha bira darbee yeroo tokko fiigicha osoo fiiguu bara wayyaanee keessa erga injifatee booddee uummata keessatti sagalee mormii dhageessise.

Fakkii wantooata adda addaatu argamaa jira. Isaaniis: konkolaataa, gamoo fi mukeeni. Fakkii kana irraa konkolaalaa halluu cuquliisa kan golollee fe'ee deemaa jiru argamaa jira. Akkasumallee gamoon fakkii adda addaa faayyamee jiru illee jira.

Kun konkolaataa faayamee sagantaa addaatiif qophaa'ee jiruudha. Konkolaataan kun bifa gurraacha kan qabu yoo ta'u, daandii cina dhaabbatee jira. Abaaboon nam-tolchee kan bifa adiifi diimaa qabu konkolaataa kana irra isaatti hidhamee bareedee jira.

Namoota baayyatanii taa'anii jiran argaa jirra. Namoonni kunneen namoota baqattoota ta'aniifi namoota karaa seeraan alaa biyyaa bahani fi iddoo tokkotti walitti qabamanii jiranidha. Namoonni kun humna hojjachuu danda'uu fi dargootadha.

Suuraa baataa waraqata adii fi akkasumallee waraqatuma sana keessaa ba'ee ta'aa jiruudha. Baataan waraqaa kun halluu adda addaa kan akka cuquliisa, adii fi magariisatti kan dhiyaatu ofirraa qaba. Waraqaan lafa taa'u kun halluu adii kan qabuudha.

Kopheen gosa meeshaa nuti qaama keenyatti godhannuu fi miila keenya irraa balaawwan gosa adda addaa kan eegudha. Keessumaayyuu kopheewwan yeroo waqtii gannaa uffataman kan waqtii biroo irraa addaa fi dheeroodha.

Namoonni daa'immmaniif gorsaa fi gargaarsa Kennan hedduun isaanii biyyoota alaa irraa gara keessaa galuudhaan yookaan qabeenyaa isaanii biyya alaa gara keessaa erguun gargaarsi isaanii akka ijoollee kana bira qaqqabu taasifama.

Meeshaa jabaa kan sibiila wal xaxaa irraa hojjetameedha. Meeshaan kun wantoota adda addaan walitti hidhamee jira. Kutaa meeshaa kanaa keessa warri kaan halluu cuquliisa qabu. Akkasumallee fakkiin irree namaa kan uffata gurraacha uffatee jiru jira.

Meeshaaleen nuti manneen barreeffamaa keessaa bitnu hedduun isaanii wantoota pilaastika yookiin kaartoonii keessatti saamsamanii gabaaf dhiyaatan hedduu gurguru. Keessumaa wantoonni ittiin waraqaa fi wantoota biroo walitti qabsiifnu hamariin fa'aa haala kanaan kaa'ama.

Qaruuraa dhangala'aa of keessaa qabaatee minjaala irra ta'aa jiruudha. Qaruuraan kun cinaacha isaa irraa barreeffamaa fi suuraa halluu diimaa fi keelloo qaba. Naannoo qaruuraa kanaa abaaboon diimaa fi magariisni mul'achaa jiru.

Fakkii kitaaba afaan Oromoo maqaan isaa Gumaa jedhuudha. Kitaabni kun qolli isaa halluu diimaa fakkaatti ibiddaa ta'een boocamee jira. Namni suuraan isaa gurraacha ta'e qola kitaaba kanaa irra jira. Barreessaan kitaaba kanaa Dagaagaa Jimaa Haroo jedhama.

Kun meeshaa muuziqaa aadaa keessatti kan ramadamu ta'ee, maqaan isaa xurumbaa jedhama. Xurumbaan kun sibiila irraa kan hojjetamuudha. Hafuuraan hafuufamee sagalee kan kennuudha. Lafa seraamikii irraa hojjetame irra kaa'amee jira.

Aasxaan agarsiisftuu wanta yookaan bakka tokkooti. Aasxaan nuti asirratti argaa jirru kun ammoo aasxaa daandii xiyyaara Itoophiyaati. Aasxaan kun alaabaa Biyya Itoopiyaa otoo faajjii gidduu ofirraa hin qabaatiin kan ofirraa qabudha.

Isaan kun namoota galma guddaa keessa taa'anii jiraniidha. Galmichi barcuma hedduu of keessaa qaba. Namoonni hedduunis barcuma kana irra taa'anii jiru. Barcuma muraasa irra immoo irra taa'uun akka hin heeyyamamne irratti barreeffamee jira.

Gamtaan Afrikaa walii galtee biyyoota Afrikaa maraan kan hundeeffamee fi waajirri hojii isaa immoo kan argamu magaalaa guddoo Afrikaa Finfinneettidha. Addatti loogoo dhaabbata kanaa yoo ilaalle kaartaa afrikaa fi urjiilee hedduu qaba.

Manneen alwaadaan ammayyaa yeroo ammaa kanatti baay'ee dhamaatii kan hin qabnee fi haadholiin salphumatti keessa dhaabbachuun nyaata tolchuu akkasumas ittoo garaagaraa qopheessuuf baay'ee salphaadha. Mana akkanaa kana keessa meeshaalee akkamiitu jiru?

Manni amantaa ortodoksii tawaahidoo akka Itoophiyaatti waggaa waggaan ayyaana uumataa kan ta'e gaafa kabajan harkatti waan akka abiddaa ifu qabataniitu. Addatti immoo gaafa ayyaana masqalaa ifa kana qabachuun waan baramaadha.

Fakkii wantoonni akka laastikii halluu adii qaban argamaa jiru. Wantoonni kunneen wal irra tuulamanii kan argaman yoo ta'aan duubeen isaa halluu kan akka cuquliisa, diimaa, magariisa, adii fi keelloo qaba.

Dooniin gosoota tajaajila geejibaa kennan keessaa isa tokko ta'ee namoota fi meeshaalee gurguddaa baatee biyya tokko irraa gara biyya birootti galaannarra kan addeemudha. sababa namoota baayyee baatee deemu irraan kan ka'e yeroo baayyee balaan ni mudata.

Kubbaan miilaa waantota garaa garaa irraa hojjetama. Isaanis laastikii, Gogaafi, Uffanni warreen adda dureedha. Yeroo daa'imummaatti ijoolleen huccuu walitti qabanii hodhatanii ittiin taphatu. Kun immoo yeroo sanatti ijoolleedhaaf madda gammachuu guddaa ta'a. Kan gogaa irraa hojjetamus sadarkaa dorgommii irratti dhiyaachuudhaan tajaajila.

Konkolaataan baayyinaan dhaabbatee jiru argaa jirra . Konkolaataan kun ammoo konkolaataa waraanaati. Konkolaatichi meeshaalee waraanaa baayy'ee gurguddaa ta'an baatee deemuun kan nu tajaajiludha. Innis kan biyya Itoopiyaati. Aalaabaa biyya Itoopoyaa ofirraa kan qabudha.

Bakka kana kan jiru asxaa halluu sadii qabu kan halluuwwan isaa diimaa, adii fi magariisa ta'aaniidha. Asxaan kun kan humna elektirikii Itiyoophiyaati. Asxaan kun booca adda ta'een halluun isaa addaan qoodamee jira.

Biqiltoonni daraaraa godhachuu kan hin dandeenyee fi kan daraaraa godhachuu danda'antu jiru. Biqiltuun kun daraaraa kan qabu yoo ta'u, miidhaginaaf malee sanyii yooiin firii godhatee faayidaa kan kennuu danda'u miti.

Miilli kun miilla ijoollee shamarranii ykn miilla ijoollee dubaraa kan taateedha. miilla kanatti miidhaginaa waan akka callee kan fakkaatu itti kaa'amee jira. qeensa quba miillaa kanatti miidhaginaa kan tahu qalama halluu isaa diimaa bareedaa kan tahe itti dibamee jira.

Sirna gadaa keessatti namoonni waqtii adda addaa eeguun ayyaana gosa adda addaa keessatti hirmaatu. Irreecha mataa isaa yoo ilaalle gosa lamatti qoodama. Irreecha malkaa fi irreecha tulluu kan birraa kabajamu

1. Suuraa armaan olii irratti beeksisa diijitaalaa argina. 2. Suurichis beeksisa Baankii Birhaaan agarsiisa. 3. Mallattoon Baankii Birhaan gara harka mirgaa gubbaatti mul'ata. 4. Mallattoon sunis afaan Ingiliiziin fi afaan Amaariffaatiin barreeffamee jira.

Fardeen gosa geejjiba lafa irraa keessaa isaan tokkodha. Fardeen kun kooraadhaan faayamanii kan jiran yoo ta'u, dhahannaaf qophaa'anii jiru. Fardeen yeroo lolaa, yeroo ayyaana faasigaa fi ayaana fannoo dhahatamuun beekamu.

Artist Haacaaluu Hundeessaa, namni kun nama barri miite isa dhugaaf lubbuusaa kenne gootadha. Goota gootummaan isaa baayyee guddaa ta'e saba dhugaa dhabeef iyyuun kan beekkamudha. Namni kun weelluunis nama beekkamudha.

Fuduraan maangoo jedhamu gaafa oomishamee gara gabaa geessuuf qophiin xumurame dursanii abbaan qabeenyaa sun gara meeshaa ittiin gabaa geessaniitti naqu. Itti yaadanii akak firiin isaa hin miciriqne muka tolchanii achi keessa kaa'u.

Dubartoota uffata aadaa Oromoo godina Baaleen faayamanii jiran. Dubartoonni kunneen marga jiidhaa fi siinqee harka isaaniitti qabatanii jiru. Marga jiidhaa kana qabatanii gara horaa deemuudhaan uumaa uumama mara uumeef galata kan dhiyeessanidha.

Barjaa barreeffama qubee afaan Oromoo fi afaan Amaaraa qabutu as jira. Barjaan kun halluu cuquliisa dibamee dhagaa gubbaa taa'aa jira. Barjaa kana irra barreeffama' Waldaa Hojii Gamtaa Oomishtoota Aannan Torban Burqaa Ashee' jedhutu irratti katabamee jira.

Naannoo haalli qilleensa isaa qorraa ta'etti namoonni uffata qorraa kan qorra isaanirraa ittisu uffatu. Keessumaa naannoo lafti teessuma lafa isaa ol ka'aa ta'etti namoonni huccuu furdaa kan akka fooxaa fa'aa uffatu.

Daandii irratti wantoota nyaata dhala namaaf oolani gurguranii madda galii isaanii namoota maddisiifatan argina. Namootni kun waantota akka burtukaanaa, loomii, qaaraa fi kanneen biroo gurguraa jiru. Kunis galii bu'aa qabu argamsiisuufidha.

Manni kitaabaa bakka walitti qabama kitaabilee addaa addaa, barattoonni seenanii dubbisuun, beekumsa irraa ittiin argatanidha. Manneen kitaabaa kunneen barattootaan guutamanii yeroo itti barattoonni marti naamusa mana kitaabaa sanaa eeganii itti dubbisaa jiranidha.

Obbo Shimallis Abdiisaan Piresidaantii mootummaa Naannoo Oromiyaa ammaati. Isaanis mootummaa Federaala Rippaabiliik Itoophiyaa jalatti waan bulaniif, alaabaa Mootummaa Federaalaa fi kan Oromiyaa duuba isaaniitii qabu. Obbo Shimallis dhalootaan nama magaalaa Ambooti.

Wanti kun siree baay'ee bareedaa Fi baay'ee miidhagina kan qabuudha. sireen kun harka namaatiin ykn ogummaa namaatiin kan tolfameedha. sireen kun akkuma bareedaa tahe gatiin isaas baay'ee olkaa'adha. siree kun dhala namaatiif faayidaa hedduu kan qabudha. innis irra rafuuf madda galiidhaaf fayyada.

Biqiltuu bunaa lafa hektaara hedduu irratti oomishamee jiruudha. Biqiltuun bunaa kun halluu magariisa kan qabu yemmuu ta'u guddatee dhaabbiif kan gaheedha. Biqiltuu bunaa kana gidduu bo'oo gidduu deemanii biqilticha to'atantu jira.

Dhugaatiin mana hoteelaatii namaaf dhiyaatu gosa adda addaatu jiru. Isaan keessaa dhugaatiiwwan kunneen akaakuu tokkodha. Bifa diimaa fi keelloo haa qabaatan iyyuu malee, maqaan " Daankiraa" jedhu hunda isaaniif kennamee jira.

Fakkii geejjiba gosa adda addaati. Geejjiboota kana keessa xiyyaarri akkasumallee dooniin galaanaa argamaa jira. Xiyyaarri halluu adii qabu tokkoo doonii gubbaan samii keessa balali'aa jira. Akkasumallee daandiin sarara adii gidduuti qabu hojjetamee jira.

Allaattii kophaa ishee iddoo bal'eensa keessa deemaa jirtuudha. Allaattiin kun morma dheeraafi miila dheeraa kan qabdu yeroo ta'u garaan ishee irri halluu adii qaba. Mataan allaattii kanaa rifeensa dheeraa qaba.

Aaddee Saahilewarq Zawdee kan jedhamtu waggoottan darbaniif pirezedaantii dubaraa kan calqabaa Itoophiyaa bakka buutee hojjataa turtedha. Dubartiin kunis kan adda ishee godhu hojii hojjattu kamirrattuu nama cimtuu fi murteeffattuu turte.

Daandiiwwan konkolaataa irratti yeroo baay'ee mukkeen ni argamu. Daandiin ammayyaa kun gaafa ijaaramu gidduu gidduu isaatti mukken akka meexxii ni dhaabbatu. Qarqara immoo mukkeen gosa adda addaatu tooraan dhaabamee argama.

Gugeen gosa allaattiiwwanii keessaa tokko taatee kan yeroo baay'ee halluu adii fi buburree kan qabdudha. Allaattiin Kun kan adda ishee godhu macaafa qulqulluu keessatti bakka buutee kan agarsiiftu hafuura qulqulluuti.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo aasxaa bifa odaafi harka akkasumas caaccu akkasumas bokkuu of irraa qabu, dabalataan ammoo barreefama " waaqeffataa ta'uun of ta'uudha" jedhu ofirraa qabudha.

Loon marga jiidhaa dheeduu barbaadu. Margi kunis kaloo dheedichaaf qophaa'e irratti bobbaafamanii argama. Keessumaa saawwi marga gahaa yoo argatte aannan hedduu argamsiisuuf fayyaddi. Aannan gahaan yoo argame immoo galii guddaatu irraa argama jechuudha.

Qodaan kun qodaa baay'ee bareedaa fi baay'ee kan miidhaguudha. Akkasumallee qodaan baay'ee diimaa dhiilgee kan taheedha. Qodaan kun jiruuf jireenya dhala namaa keessatti faayidaa hedduu kan qabuudha. Faayidaan isaa kunis dhagna itti dhiqachuuf, madda galiif kan baay'ee fayyaduudha.

Baadiyyaa keessatti yeroo ammaa keessattuu biyya keenya keessatti namoonni hedduun sangaadhaan kan qotamii fi sangoonni lama taatee meeshaa qotiisaa wanjoo gateettii irratti baattee deemti. Uummanni keenya addunyaa qaroome keessatti gaafa kana fayyadamu nama gaddisiisa.

Mana baadiyyaa akkasumas ijoollee mana sana fuuldura yookaan ammoo dallaa sana ala jiran argaa jirra. Dallaan kun ammoo kan inni ijaarrame dallaa dhagaa irraati. Manni kun ammoo kan inni ijaarrame citaaf muka irraati.

Dhaabbata Tajaajila Ergaa Daddabarsituu Itoophiyaa yoo ta'u, yaada namoota iddoo garaa garaa taa'anii kan yeroo dhiyootti wal qaqqabsiisudha. Dhaabbanni kun aangoo mootummaa Federaalaa Itoophiyaa jalatti bula. Naannoleenis itti gaafatamummaa seeraan kennameefii ni qabu.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u baayyee bareeddi. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka adii fi diimaa kan of keessaa qabu yoo ta'u fuula ishee irraa gammachuutu mul'ata.

Dhugaatin kun dhugaatii cuunfaa yoo ta'u kan inni hojjetamu firii maangoo jedhamu irraa hojjetama. Cuunfaan maangoo kun alkoolii waan of keessaa hin qabneef qaama namaa irratti miidhaa kan hin geessisnedha.

Biyya tokko keessa gosoota amantaa garaagaratu jira, gosoota amantaa jiran keessa biyya keenya Itoophiyaa keessatti kan beekaman keessa tokko amantiin kiristaanaa isa tokkodha, waanti adda isa taasisu farfattoonni mana amantaa sanaa uffannaa isaanittiin midhagfamuu isaaniiti.

Jaarsi kun mi'a qonnaa qotee bulaa mana duuba jiru qabatanii kan jiranidha. Mi'i kunis waanjoo sangaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, gindii waliin malee hin hojjetu. Jaarsi kun bullukkoo adii uffatanii jiru.

Fakkii harka namaa waan akka ulullee ta'ee qaawwaa afur qabu qabee jiruudha. Ululleen kun halluu keelloo kan qabu yemmuu ta'u mataa isaa karaa lachuun gurraacha. qubi ulullee kana qabee jiru haalaan qulqullaa'ee miidhagee jira.

Humna ibsaa fayyadamuudhaaf waantota nudandeessisan keessaa tokko Sookkeettiidha. Meeshaan kun hinjiru taanaan meeshaaleen humna ibsaatiin hojjetan hojii irra hinoolan jechuudha. Kanaaf meeshaa kana kunuunsaan qabachuun balaa ibsaa mudachuu danda'us hanbisuu danda'a jechuudha.